Lesi yisikolo sabantwana abancane abaleminyaka engakafiki emihlanu bahamba kuso bengakangeni kuECD sikubiza ngokuthi kuseCresh.

Lawa ngamabhentshi kumbe singabiza sithi yizihlalo ezisetshenziswa ngabafundi esikolo sebanga eliphansi eprimary school.

Abantwana bonke asebefike iminyaka emine kusiya eminyakeni elitshumi lambili . Kumele badlule eprimary school .Lesi yisikolo esisebangeni eliphansi esifundisa abancane ukubala, ukubhala lokwenza inombolo.

Lapha kusesikolo esisezingeni eliphansi okubizwa kuthiwa yiprimary school umsebenzi uyabhalwa emdulini abafundi bakope baphendule imibuzo umbalisi wezinga leli kufanele abe ngumbalisi olesineke njalo olothando labantwana obafundisayo

Leyindlu yokufundela eprimari sikhulu ebangeni eliphansi kwezemfundo. Abafundi bahlaliswa ezitulweni kumbe emabhentshini lematafuleni ukuze benelise ukubhala, ukubala lokufunda lenombolo.

abafundi beprimary school baphathisana lomqeqetshi wezempilakahle ukuba bahlanyele njalo belondoloze ezemvelo ngokuhlanyela izihlahla ukuze umoya esimphefumulayo kube ngumoya ohlanzekileyo njalo sithole imithi etholakalayo ezihlahleni lezi.

Laba ngabafundi lababalisi babo abasezingeni eliphansi kwezemfundo ePrimary school. Ababalisi banakekela abafundi kusukela ekuseni kuze kufike isikhathi sokutshayisa esikolo. Abafundi bafundiswa ukubala, ukubhala lokwenza inombolo.

Laba ngabantwana besikolo abesebangeni eliphansi. Kuhlangene abafana lamankazana.

Leyi yindlela izifundi ezihlelwe ngayo eyeviki elilodwa ebangeni eliphansi lezemfundo e"primary school'.Isifundo sinye ngasinye siphiwa imizuzu ethile ukuba sifundiswe ngayo kulandele esinye njalo isifundo.

Lesi yisikolo esisezingeni eliphansi esibizwa ngokuthi yiprimary school abafundi bayalotshelwa umsebenzi emaphetshaneni lawa esiwabonayo bakope babale eprimary school bafundela ukuloba ukubhala lokwenza inombolo.

Lesi yisiphala sengwalo, kulapho abafundi abasebangeni eliphezulu, abangena khona bathule bathi cwaka, bedinge izingwalo zokubala bafunde, baphinde bazibisele.

Abafundi bafundiswa imsebenzi yezandla ebangeni eliphezulu kwezemfundo, lapha kusekolitshini elenza umsebenzi wezandla esiwubiza ngokuthi yi 'Polytechnic college'.

Labangabafundi abenza izifundo ze science ebangeni eliphezulu kwezemfundo. Bengabe besesecondary kumbe njalo besemakolitshini aphezulu kumbe euniversity

Ekuphutsheni ePrimary school abantwana badlulela phambili baye esecondary school lapha abafica khona izifundo ezihlukahlukeneyo abazifundiswa ngababalisisi bahlukehlukeneyo

Laba abafundi benza i course yoku baker. Basebangeni eliphezulu emfundweni yangaphezulu esithi yona Yi tertiary education

Laba ngabafundi abafundela umsebenzi wezandla umsebenzi abawufundelayo ngowokuthunga njalo wenziwa emakolitshini okuyenza umsebenzi wezandla umsebenzi wokuthunga awukhethi ukuba uyinkazana kumbe ungumfana bonke abantu bengawuyenza.

kulezinsuku akusakhethi ukuba ngubani ongenza umsebenzi wenwele abafana lamankazana sebesenza umsebenzi wokweluka besenza umsebenzi wokugezisa abantu inwele njalo lokhu byakufundela ezikolo

Laba abafundi ngafundi abenza umsebenzi wezempilakahle befundela ukuba ngodokotela kumbe njaloofamasisti kumbe aasayentisti. Bakhangela ngezempilakahle kungakho kumele bahaditshe kabanzi emfundweni yaphezulu esisibiza ngokuthi yitheshari.

Laba ngabafundi abasebangeni eliphezulu kwezemfundo, sekhondari ejukheshini. Abafundi benza umsebenzi omuhle wezandla, kukhanya bathakazelela izifundo zokudweba.

Leyi yisecondary school ebizwa ngokuthi yiTechnical Secondary School. Eyisikolo esisebangeni eliphezulu egxila kakhulu emisebenzini yezandla. Abafundi bakhuthazwa imisebenzi yezandla efana lokuthunga, ukubaza, ukupheka lokudweba.

Abafundi abasezingeni eliphezulu esecondary school benza umkhankaso mayelana ngezempilakahle , baphathisana labezempilakahle ukuze bakhuthaze abantu njalo bafundiswe ngemikhuhlane evamileyo esigabeni sabo

Lesi yisikolo sebanga eliphezulu abantwana abaqede isikolo sebanga eliphezulu ugrade7 eprimary school badlulela phambili besiya kuform 1 besiyafunda esocondary.

Abafundi be secondary school balomlayezo abafuna ukuwudlulisela kwabanye babo. Kungakho bahaya inkondlo ezifundisayo lokubhala amaposter alombiko wonalowo kanye abafuna abanye babo balimuke kumbe bafunde ngawo .

abafundi besecondary school bafundiswa izinto ezihlukeneyo kusetshenziswa ezeimidlalo kule imidlalo bahlonyiswa ngezifundo eziphathelane ngokuziphatha ukungaphathi izidakamizwa lange zempilakahle.

Lesi yisikolo sabantwana abasebangeni eliphezulu esikubiza ngokuthi kuse secondary school abafundi bafunda bexubene ngemihlobo yabo njalo langokuthi yisilisa lesifazana bafunda ngamakhompuyutha okuyilo ulwazi olusebenzayo ngalezinsuku.

Umbalisi ufundisa abafundi abasebangeni eliphezulu kwezemfundo, esithi thina kuseSecondary school. Lapha abafundi bahlangene, amankazana kanye labafana. Abafundi bafundiswa okuthile okumele bakubambisise njalo bakusebenzise empilweni.

Abafundi bafundiswa izifundo zokulima ezikolo ezisebangeni eliphezulu (esekhondari skulu). Abafundi bahlonyiswa ngolwazi okujulileyo ukuba benze njani, njalo balime njani izilimo ezehlukeneyo. Le yisisebenzi yezandla eqakathekileyo kakhulu.

Laba abafundi basebangeni eliphezulu kwezemfundo esikubiza ngokuthi yisecondary education abafundi bavela kuyahlonyiswa ngolwazi olukhuphukileyo kulalolu ulwazi ababeluthola ePrimary school

Lolu lugatsha lweze "Science" ebangeni eliphezulu lwezemfundo lapha abafundi bahloliswa ngolwazi oluphathelane leze "Science" langokuba imithi iyenziwa njani elizweni.

Le yindawo eqhutshelwa khona izifundo ezithile ebangeni eliphezulu lwezemfundo esiyibiza ngokuthi kuse yunivesithi. Umqeqeshi ofundisa kule indawo ubizwa ngokuba nguLekhitshara, Purofesa kumbe nguDokotela wezemfundo.

Lezi zimota ezisetshenziswa yizisebenzi zeyunivesithi of Rwanda zisebenza umsebenzi omnengi ohlukahlukeneyo oyenza ukuba abafundi bathole imfundo esezingeni eliphezulu

Leyi yindlu yokufundela enyuvesi lapho abafundi abathola khona ukufundiswa bebanengi ngasikhathi sinye. Sithi lindawo li lecture thiyetha, lapho izifundo eziqhutshwa khona ngumqeqetshi esimbiza ngokuthi ngu Lecturer.

Ekuphutsheni imfundo yesekhondari umntwana ulakho ukudlulela phambili ngezemfundo ayemakolitshini ahlukahlukeneyo. Emakolitshini lapha umntwana ufundiswa umsebenzi othile angawenza emphakathini njalo aqeqetshiswe ngezikhali zokuba lowomsebenzi wenziwa kanjani.

Le yindlu yokubalela izingwalo ezingeni eliphezulu kwezemfundo, e-university. Akumelanga ingene kakhulu ilanga , ngoba yindlu yokubalela amaphepha, lezingwalo, kungakho ilanga elinengi liyaphambanisa ekubaleni.

Abafundi bebanga eliphezulu iUniversity basebenzisa imitshina ehluke hlukeneyo ezifundweni zabo zescience bahlonyiswa ngolwazi olujulieyo ngalokho okumele bakwenze umase sebesenza umsebenzi wabo abawufundelayo ukuba ngudokotela

Lesi yisikolo semfundo eyaphezulu kwezemfundo , siyibiza ngokuthi kuse nyuvesi kumbe e university , kuhamba abantu abapasileyo ibanga lokufunda esilibiza sithi Yi secondary school

Lesi yisikolo semfundo yangaphezulu esiyibiza kuthiwe yi university abafundi bafundela ukwenza umsebenzi wezempilakahle ukuba babe ngamascientist basebenze elab kumbe njalo bebe ngodotela besebenzise imithi ukuyelapha abantu

Lolu lugatsha lwezimfundo olungaphezulu, lubizwa kuthiwa yiYunivesithi kumbe ikoleji. Lapha abantu baqeqetshiswa ezintweni ezinengi: imisebenzi yezandla kumbe njalo imisebenzi yokuloba. Abafundi abapasayo isecondari ejukheshini badlulela phambili besiya eYunivesithi lasemakolejini.

umuntu engadlula ibanga elezemfundo eze secondary education apase izifundo zakhe engadlulela phambili aye ebangeni eliphezulu esilubuza ngokuthi yi university education lapha umntwana uqeqetshiswa ngezinto ezithile ezomsebenzi lo afuna ukuwenza

Laba ngabafundi abasebangeni eliphezulu kwezemfundo esikubiza ngokuthi Kise yunivesithi kumbe eyunivesi

Lezi yizikhali ezisetshenziswa ngabafundi abasema university abasebenzisa lezi izikhali ngabenza izifundo zamagetsi lezi ngezokuvikela intambo zamagetsi ukuze zingabi segcekeni zivaleleke.

Le indawo ebizwa ngokuthi kuse yunivesithi. Abantu abaya kule indawo ngabantu abaqeqetshileyo ezifundweni zesekhondari ejukheshini. Kuthulakala imfundo esezingeni eliphezulu. Njalo zindawo ezihlala zihlanzekile. Kulendawo okugezelwa khona izandla ukuze imikhuhlane ingamamatheki.

Le yindawo efundela abantu abasezingeni eliphezulu kwezemfundo. Lapha abantu bathola ulwazi oluphezulu befundiswa ngabantu ababizwa ngokuthi ngo lektshara baqeqetshiswa ezifundweni ezehlukeneyo ezezandla lezokuloba.

le indawo ebizwa ngokuthi kuse university oqgeqetshe ebangeni le secondary uyadlulela phambili ayethola ulwazi oluphezulu endaweni ebayibiza ngokuthi kuse university

Iyunivesithi libanga eliphezulu kwezemfundo lapha kutholakala amakhosi amanengi ahlukahlukeneyo umuntu angazikhethela wona kungakho kubalulekile ukuba umuntu oqhubekela phambili esiya eyunivesithi abe ngulowo oqeqetshileyo ezifundweni zebangale secondary school

Lezi zingwalo ezisetshenziswa ngabantu asebefike ebangeni eliphezulu kwezemfundo ,euniversity. Kulezingwalo ezihlukahlukeneyo ezichazisa kabanzi ngalokho umfundi ayabe ekudingisisa echwayisisa ngakho. Lesi yisiphala sengwalo lapho umfundi angaboleka khona ingwalo ezithile aphinde aziphendukise.